Like histadus hayssan tani xeellizayssi giste qashora dizayssa woykko giste mirqey iza bolla diza shurabe kometh may7dinne daro asati bandirakka oykkidinne issi dalga addara shin uttidayssakko.

hayssanta beyashe dizay aaze gizayssa gidikko kase heerazappe issi bessan shiiqida buurata shiishshidi ashsha gidi asati woththidinne pooto denthishe dizayssakko

ha bessani beettishe dizayssi gita keeththekko ha gita keeththeza karen girgida bolla gashe nayta pootoy dees issi adde eqqidi nam7u macanaytarakka tobishe dees

Ha bessan gaammo dunguza may7dinne eqqida asati deettes ha asatappe issi addezi ciishsha ekkidinne yelaga na'eys immizayssanne baas singizayssa bessishe dees.

ta beyashe dizayssi keehi lo'iza ooratha keeththey hayssa katama keeththezi pooqezi keexettidi dizayssakko ha keeththeza garsenka daro ciishati deettes

hayssan beettizayssi misilekko ha misileza bollane usuppun asi girgida bolla oyketi saaleti dizayssi beettishin iza garsera qasseka daro asati nu doktore aymede abira giidi eqqidayssakko

Ha bessan ta xeellashe dizay daro asatakko zo7o masqalara diza may7o may7dinne heedzdzu asati gede simmidi uttin hara qasse daro asati ha simmi uttidi tobishe dizayssakko.

caala keehippe cimmida asati attumatinne macati kawoy immiza quma uttidinne sollo mishe dizayssa be ashe days

Hayssan beettishe diza miishey aazey gizayssa gidikko hayssa gaammo limate ooththida gita keeththekko ha gita keeththezikka qasseka nu deretho keeththetho giidinne gutteza bolla beettishe dees

Hayssan beettishe dizay aazay gizayssa gidikko daro asi issi denba bessan shiiqidinne eqqidayssakko asati qasseka imatha asati giddora makina ny wodhin xeellishe deettes.

mitha garsen aayo daara gashe naa idimmada uttadus qasseka gashe nayta bagga kaalla xeellizara komputere giddon naqasha aayeyfe shiishshashe dawus

ha bessan pooqe keeththey beettishe dees ha pooqe keeththeza garsen buro buro dicciza abeyba woykko ciishsha mithati lo7izaytinne malalisizayti beettettes

ha bessan gita keeththey beettees ha gita keeththeza fooqeza guyra gede qasseka hayssa nu dere gaammo keeththey beettishe dees he keeththezi woysheppenne dumma dumma buuxatappe ooththettidays

ha bessan tani beyizayssi gammo dunguza may7dinne daro asati hayssa booththa shurabeza be kawo dooros giigissizayssaza may7dinne qoobe woththidinne ba kushe gamurtidi uttidayssa beyays

hayssan daro asati booththa may7o hayssa nu kawoza doorishe nuni mayda may7oza gista qashora dizayssaza may7di komethi issi malke oyde bolla uttidi dalga kawo keeththe woykko kifile giddon tobe bolla deettes.

ha bessan asati guzgaze laallidinne issi dalga kifile giddon bena lo'ishininne izeta wozanay pashkishin uttidayssa beyashe daysiko.

Ha bessan beettishe dizayssi heedzdzu asatakko ha heedzdzu asatikka lo'iza makinappe wodhdhidi oyde hayssa lastiqe oyde bee caanidi ehizayssa woththidinne salantishshe deettees

hayssanta xeellashe dizayssi dere asata woykko gaammo dere asatakko ha gaammo dere asatikka duulata uttidinne de7izayssa hayssa nu woosa keeththi qeesi beddiluntara giidinne uttidayssa beeshi dee

hayssan beettishe dizayssi boshera efiza ogekko ha boshera efiza ogeza sinthen gede gaxare keeththey uutharanne mithara kababettidinne uttidayssa bessishe dees

hayssan beettishe dizayssi maaze bihiraawi parke xaafo keeththa gizayssi xaafetidinne qorqoro bolla kaqetidi dizayssa xeellashe daysko

hayssan ta be'ashe dizayssi nam'u qeeri naytakko ha nam'u qeeri naytikka bayranne kaalo masatidi issa issa idimettidinne miicishenne ka'ishe caamma aththonta deettes

Hayssanta xeellashe dizayssi daro macanaytakko ha macatikka uttidinne sharbeni bena goozidi gashe naakka idimmidinne uttidayssakko.

Hannin ta beyizay issi keeththa asekko be naa idimmidi aawaynne aaya issipe eqqidi miicishe izeti pooto dendishe dizayssa xeella she days

ha bessan beettizayssi abba lanqen daro wogoloti kezidinne lanqen kezidi dizayssakko ha wogoloza lanqen qasseka asati meecetishe dizayssi beettees

ha bessan keehi dalgidi wulazi ekkidi wulay gelonta buro ooththetti wuronta keeththe da gizeenee iza sinthen aawadayssi ha simmidi eqqidayssanne gede simmi addey duge gongollo mala xeellizayssa besse

hayssan dizayssi issi dere asi biyeresebe woykko be derethonne be biheretho giidinne mayettidinne dadettidi dizayssa maca darota bessees

hayssan keehi lo7iza aaway gammo masatizays gaammo dunguza may7idayss manaxire woththidayssi yannannidi eqqidayssa xeellashe days

hayssan ta beyashe dizayssi issi macaniya tukke sha yashe dizayssakko ha tukkezakka iza shayizay kasale bollakko sinetikka mecetidinne uttidayssi beettishe nees

Hayssanta xeellashe dizayssi dumma dumma qommo woxey sollo giddon qolettidi dizayssa xeellashe days issino nam'a heedzdza oydda ichacha usupu laapun qommo aynateti ooththetti deettes.

Hayssa beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko ilpinne keeththe geetettes nuusora he ilpinne keeththe zakarera caala aaya pengera ha kezizayssanne gashe naykare naa gochi diizayssa bessees.

hayssantas tishshi gidinne beettizayssi issi keeththa asakko hayssi keeththa asati dhaawa aayonne nayti issife oydde gididinne eqqidayssi qoncekko

hayssan ta xeellizay gita gita shuchchatakko ha gita gita shuchchatappe gede baggara kase ginbettidi dishe woddida miisheti dishin asuumu hawte masatizayssi shuchchafe ooththettizays giddon eqqidi dizayssako

Hayssan beettizayssi ee ho7oza giza xuufe de7ees amarathon hayssi shiiqidayssazi ayfaayfetako ha ayfaayfetikka loome,burttukaane,timaatimenne dumma dumma ayfaayfeti issi miishsha bolla shiiqidi utti.

hatsan ta xeellashe dizayssi issi issi apilikeeshine masatiza milikitetakko;ha milikitetikka issi bolla usuppuna woykko ha milikitetappe pude baggara qasseka meta giza xuufee xaafetti uttides.

Hayssan beettizayssi lo'o caala asata qane gizayssi woykko lo'o caala asata gallas gizayssi xaafetti ibs giza chaanale bolla uttidi dees.

hayssanta beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko pilgetha gate woykko irisarch geeti gizayssi beettishe dees hayssika qasseka dumma dumma ooththos qoncisidinne asi izara erana mala bessees

Ha bessane gita gita asati uttidi deettes ha asata giddonka issi aaway caallidi ekkizayssi eqqidi dizayssa beya shekkotani de7izay.

Ha bessan oroomay waanide woykko oroomey ay hanide gizayssa poliseti azazanishe kushe idimmi eqqidinne oychise dizayssa xuufe bolla be ashi days

Hayssan beettishe dizayssi gaazaxa masatiza xuufey beettishe dees ha gaazaxa masatiza xuufeza giddon qasseka kaameynne nam7u asafotoy uttidi dizayssi beettees

Hayssanta beyizay nam'u asikko ha nam'u asatappe issi neza sinthen nam'u oykko heedzdzu mayke gidizayssi dees ha gita aawa duge baggara doyssa sinthen daro mayke diin haasayishe dees.

hannin ta beyizaara issi malatakko ha malateyakka tikki tookke malata gidada garsera xuufenka tikki tookki gaadanne karetha saleda bolla bessizayssakko

hayssan ta xeellizayssi aazay gizayssa gidikko tophiya elektrike go7a gizayssi xaafettidi dizayssakko ha7izappe pude baggara keebile woykko hayssa kebileti zaraga7ettidi tubboti shuboti dizayssa bessees

Hayssan ta beyashe dizayssi issi keeththey keexxettishe dizayssakko ha keeththezikka qasseka aazayse gizayssa gidikko korontera oyketidayssakko

Ha bessani gita kaamey dees ha gita kaamezi hara kaame bolla caaneti uttidinne aykko miishe shubo dugenne pude gathethidi asati ooththana mala giigisishe dizayssa be7ashe days.

hayssan beettishe dizayssi hayssa mabiraate shubokko ha mabiraate shu bozikka woykko koronte shubozi dhuma giddora poo7idinne gede salo masatiza poo7on beettishe dees

tha giddon asati hayssan ogey dees ha ogeza gipe pude baggara qasseka mithi dees ha mithappe ha baggara qasseka keeththey ziqqigi ekkidi dizayssi beettees

Hayssan ta xeellishin asati eqqidi eqqidi dizayti issi mala may7o may7idayti heedzdzi deettes harati qasse dosida mala may7o may7di deettes issi caala aaway komputerin xeellidinne izata aykko qomixe bessishe dees.

hayssa qasseka tani xeelli shin haaththe lanqen keexettida keeththe bessishe dees ha haaththazaya giddoppe pude tubbora kezidinne ha ogeza woykko dereza giddon haaththezi pashshantise dizayssa beyays

Ha bessazan beettishe dizayssi ke issino ke nam'a ke heedzdzanne ke oyda giidinne maashiney izi ay ooththizaakkon ta erikke ha mashinez gitatidi beettishe dees.

Hayssan ta beyashe dizayssi asa kushey silke oykkidi dees silke oykkidi dizayssi woznappe gidida imo woykko woznappe gidida tal7e gizayssi hu7e bolla xaafetti uttidees.

ha bessan iddir semtowal gizayssi qasseka beettishe dees hayssika xuufezi pude kezidinne bizayssa bessishe dee

Ha bessan tani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko xarapheza masatidinne dhoqu gidizayssa bolla biray duge naaqetishe dizayssanne garsen sineykka oydeykka beettizayssakko.

Hayssanta xeellashe dizayssi ha lo7o ooso saaminta gido giza xuufekko ha xuufeza bollara issi macanaya tangada dhizayssa xeella shekkota dizey.

hayssan ta beyashe dizayssi dhale keeththikko ha dhale keeththaza masatizayssi qasseka suuqenne dumma dumma sawiza dhaleti deettes ha suuqezappe nam7u jarkanera zaytey beettishe dees

Hayssan beettishe dizayssi biiro giddon asati uttidinne issa issara qofa laamettishenne duulatishe koshshiza miishata denthidinne haasayishe dizayssakko.

ha bessani beettishe dizayssi ushsha keeththekko ha ushsha keeththeza giddon issi issinota issi issi laggeti issife idimettidinne daa7ishe dizayssa woykko salantishe dizayssa bessishe dees

hayssan beettizay aaze gizayssa gidikko hayssa oge bolla yegalxonta diza keeththekko meqeretida qorqorotikka lanqera qesheti dizayssanne pude baggara buro keeththe keexettizayssakko

ha bessan beettishe dizayssi sinera tukkey giigidinne duuqettanas giidi dizayssanne asati qasse aykko qomixe porogirames be gusgaze laalli woththidayssa

hayssan debube tophiya kilile biiro gizayssi xaafettidi uttidayssi qasseka woreqeteka nam7u kushen asi oykkidi dizayssi armazikka beettishe dees

hayssan beettizay pooliseta duulatakko ha poolisetikka issi issinoti aaza bolla be duulatizaakkonne ayfe woykko wuda qofaza akeekishe deettes

hayssanta beyashe dizay aaze gizayssa gidekko kaame giddofe kundi deene issi naay ha kaameza giddofe kundi danaza koyro detha hakamo immishe asati dizayssakko

Ha bessan tani xeellashe dizayssinne beyashe dizayssi pooliseti asas salanta immishe be messiza melekiteza bessidinne dhoqugi eqqidinne ha xeellizayssakko tani beyizayss.

issi haakimey aawa caala dayssi saketidi ichin haawuzas siidhe giddora gulkoose yeddidi woykko lastiqe yeddidinne immishenne xeellishe dizayda bessees

Ha bessani tophiya bandira pude salo dhoqu histidinne maca asati ufayetishenne miicishe kaa7ishe keeththe karen eqqidayssa be ashe days

Hayssan beettishe dizayssi ha7ikka keeththekko ha keeththezi qasse hayssa ortodokseta woosiyo keeththa masatidinne dizayssakko wulazaska mastotey beettishe dees

hayssan beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko asati duulata shiiqidinne macaynne attumay issi kifile giddon uttidinne akeekishe dizayssa bessishe dees

hayssan beettishe dizayssi keehi lo7iza oydekko ha oydeza sinthen xaraphe bolla issi komputerey uttidayssanne waraqatay dizayssa xeellashe days

hayssanta xeellashe dizayssi aazay eggizayssa gidikko asati eqqidinne deizayssa beyashe days ha asatiappeka issi niya maca gididaroko

Hayssan ta xeellishin wora lanqen dhoqu giidinne daase masatidinne garsefe ginbe masati keexxettida keeththey dees izappe gede baggara hakki ekkidi bosheti beettizay qonce.

Hayssan ta xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko keeththeko ha keeththazi qasseka gede waanettidiahuge masati zeennee iza giddon issi oyddu mayzenera diza miishe uttidayssa

Issi caala aaway dunguza sharbe be qoodhera duge porcu isti yeggidinne qasseka hayssa caalati wothana bessiza qoobe woththidinne eqqidayssa bessees.

Ha bessan tani xeellizayssi tophiya banddura malatay pooxa masatizayssi gita pooqe bollara goo giidi gade caddidi dizyassako tani xeelashe dizay.

hayssa bessan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko daro asikko ha daro asatikka issi kifile giddon gelidinne yaa7awoykko duulata ooththishe dizayssi qoncekko

anteha bessan keehi lo7iza katama keeththe bessees ha katama keeththeza giddon addebaaba nasatizayssa hayssa nuso gaammo addebabayetho histidinne dikkoreshin ooththida miishey bettishe dees

Ha bessan beettishe dizayssi gita keehi lo'iza pooqe kareni miiththi dees. ha mithaza garssen asati qasse kuwattan des gidinne uttidi kaa'ishe dizayssi beettees.

hayssanta xeellashe dizayssi qeeri naa woykko gashe naa yela7aya ekka ehadanne hakamo keeththen gelthin akimeya akamashenne wozna bolla mashine wothada dizayssa beyays

hayssan ta xeellashe dizayssi haakime keeththe woykko dhale keeththekko ha dhale keeththezappe akamisana bida aaway shoroppe ekkidi kezishe dizayssa bessishe dees

hayssanta beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko komputerey beettees ooratha korojoy woykko shantay beettees asi asas komputere shillimate immishe dizayssikka beettishe dizayssakko

Hayssanta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi mishiriya naa akakamisanas woykko akamisanas efada asatan xeellashase dizayssa beyashe days

Hayssan ta xeellizay kilile woykko tophiya dugeha tophiya kilile waanna aysso aawa daanna kabbada xilawunera giidinne dumma dumma meisheta chaynatappe izetara haasayizayssa bessishe dees.

Haqq1qq1qyssan beettishe dizay aazay gizayssa gidikko aype bolla diza metota shooqi kessidinne caala asata akamon izetti dizayssa bessishe dizayssakko

ha bessan tani beyashe dizayssi gita pooqekko ha gita pooqezikka qasseka pude kessa ogeykka dhoqidi dizayssa sinthen heedzdzu asati beettetes

ha bessan ta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko dhale keeththekko ha dhale keeththezani saaxineza woykko mederderaza bolla daro dhaleti salfeni eqqida

Ha bessan tani beyashe dizayssi biirokko ha biiroza giddon nam'u asati woykko nam'u macanayti yelagati aawa caala daytara zoretishe dizayssa xeella shekkota dize.

Ha bessan dizayssi aseko a asa bolla mashine woththidinne asa giddon diza harge shaakki eranas addey paacize dizaysta bessees.

Ha bessan asati uttidi deettes ha uttida asatikka darizayti macanaytakko macanaytikka seki duulataza kaallishe dizaytakko

Issi macasiya booththa maske be duuna bolla wothada karde giigissashe de7iza hissa bessishe dees kushenka zo7o biire oykkadus

ha bessan issi zo7i ekkiza addey dees ha zo7iza ekkiza addezi qasseka aykko xuufe be bollara qassekahyssa xeena biirofe kezidayssa woykko payatetha biirofe kezidayssa bessishe dees

hayssanta xeellishin caala aaway dees ha caala aawazasi biradhe giddon aykko qomixe issi naay woththidinne akamishe dizayssa gilaabekka aaththidi dizayssa bessees

Ha bessan issi kifile karen daro asati omarsi ekkiza saatin kushey idimmi eqqidinne zoretishinne wozgikko lo7ande gizayssa bees geliza doonan haasayishe dizayssa bessees.

hayssan beettizay aazey gizayssa gidikko issi harganchiyo yiidinne asati gobaynna ishenne xeellishe dizayssa qasse izo kallotetha mayzishe dizayssakko

ha bessan issi aayodaara ba ayfe bolla manaxire wothada ba kushen mayke oykkada hara maykekka sinthen essada qamisa may7ada haasaashe dawus

Hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko demba gadekko ha demba gadeza bollan daro gashe nayta oykkidaytinne aayeti beettizayssi qoncekko hayssa izatas kawoy aykko giigissida miishe dhayenna.

Ha bessan issi harganchiya hospotaale keeththan arsa bolla zin'ada dizayssa bessishe dees ha zin'ida harganchiyo addenne indi haakimey izo sakkiza miishey aazi gidikkon oychishe dees.

hayssanta beyizayssi issi macasiya alga bolla harganchiya uttin harati qasse kaallidi xeella nayda doktoreti gobaynna ishe dizayssakko

Hayssan ta be'ashe dizayssi booththa may7o may7dinne hayssa astamareti may7iza gawunne woykko haakimeti may7iza iza tamasatisiza woga may7o may7dinne daro attumaynne macay eqqidayssakko.

hayssa bolla tani beyashe dizayssi pooqekko ha pooqe keeththazappe ha baggara diccidinne melishe diza maatati dhoqu giidi beettizayssakko

hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko mayo suuqekko ha mayo suuqeza karen qasseka motorey uttidi dizayssi oge bollaka gididayssi beettishe dees.

hayssanta beyashe dizayssi tammanne nam7antho soosha lekkifileppe issantho deeththa kezida naa giidinne shillimatey naas imettishe leettizayssa

hayssanta beyizay aaze gizayssa gidikko hayssa nu zoo neni ooththiza asati eqqidinne gaammo may7o may7di wuri gaammo dunguza may7di lo7o lo7o may7ota may7di eqqidi dizayssakko

hayssantani beyashe dizay aazay gizayssa gidikko gita pooqekko ha gita pooqe zakarinn mithi eqqides duge baggarakka hayssa haaththa diishe masatizay eqqidi dizayssakko

ha bessan aykko malataynne aykko misiley bayndayssa bessiza xuufey xaafettidinne uttidayssa xeella shekotane deizaysse

hayssanta xeellizay issi addekko ha addeza sinthenka 7ya lo7iza kubbazati nam7i deettes haray qasseka waraqatay dees iskirftokka oykki uttidi haasayishe dees

hayssan beettishe dizayssi zoone ayso aawa hayssa gaammo zoone ayssiza aaway manaxire be ayfen woththidi giste qasheshuurabe may7idi mayke oykkidinne eqqidayssakko

ha bessan ta beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko kawo osancha dhoqa dhoqa deeththan dizayti ziqqi gidinne gade xeellishe dizayssakko ta beyizay

hayssa tani beyashe dizayssi asati santhe garse badala garsenne dumma dumma dan7on kankota garse hoodishenne qaathethishe dizayssi qoncekko

gammo dungu za may7ida asati beettetes aykolastiqe kushen oykkidi qanxana giigetetes gashe naytikka sinthen eqqidinne booththa miishe oyqqidi deettes

Hayssa beettishe dizayssi issi addey keeththe asas keexishe magazenne hayssa madosha be kushin oykkidinne iza maagereza qanxishe dizayssa bessees.

ha bessan beettizayssi gammo zoonen waanna ayso ayso aawatinne kaaletho ayso aawati eqqidinne issi isse miishe kothetobeto bizayssi beettishe dees

Ha bessan tani beyizayssi keeththekko ha keeththezi qasseka moolidinne laxafetidi ashawonne shuchchu gelidi gibeynna ha keeththezi manqo keeththem asatidi beettizayssa asati gobaynna anagi gelidayssa.

ha bessan kawo oosanchati eqqidi macaykka addeyka be makina guye bagga gede haassi essidinne eqqidi ogeza bolla ha xeellizayssa bessishe dees

Ha bessan beettishe dizayssi hayssa pirde keeththan daannati oykkidinne yoo ongidafe guye shociza maytamezakko ha maytamezikka barka dizayssa beyashe days

hayssa misileza bolla tophiya bandiray girgida bolla kumidi dees ha tophiya bandirazappe ha baggara addes kushey xalala hadirsan xaafishe dizayssi beettees pirde keeththa maytemeykka uttides

Idageshbesayssiaamkoysisoanj hayssan ta beyizayssi daro asati dendi eqqidinne be ooto be ooththanayssa be tamaridayssa hanotan ootho ooththanayssa qaala gelishe dizayssakko.

Hayssanta xeellashe dizayssi issi kifile giddon zo'i ekkiza oyde bolla uttidinne xaraphezazikka zo'i ekkin asati duulata ooththishe dizayssanne duulata kaalethiza kaapozi eqqidi dizayssakko.

Ha bessane daro hayssa anjo wode asi mayza may'o mayidinne attumaynne maca asati girgida matan salpeni eqqidayssa xeellashe days.

ha bessan issi gita aaway poolisey eqqides ha poolisezikka be woga may7o may7di be qoobekka woththidinne mayke iza sinthen asi oykkin eqqidi dizayssa be ashe days

Hayssa gita poolisey issi poolisey eqqidinne mayke be kushen oykkidi hara gede oyddu gidize mayketikka iza sinthen eqqin manaxire ayfen woththidi haasayishe dees

Izikka gashe naykka dees hayssan beettizay issi keeththe karekko iza baggara qas duge baggara ogeykka dees asati korojonne woykko bolsa bayidinne giddon eqqidaykka beettishe dees.

ha bessani be7ishe de taani dizay aaze gidikko daynnakko woykko hayssa pirdde keetha waana daynna gididayssa be7ashe days;be mayketakka oykkidi beettes.

Habessan beettishe dizayssi issi anjettida woykko nam'antho diggiri ongidadekko izikka uttidinne aykko qomixe xaafishe ha xeellees.

Ha bessane beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko asati be heera geeshshishenne pittishe issifetethan siiqon ooththishe dizayssa oge bolla be'ashe days.

ha bessan ta beyashe dizayssi katama ogekko ha katama ogeza dere asati kezidinne buuray izan qoletidayssa heera geeshshateth naaganas giidi pittishe dizayssa beyashe days

Ha bessan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko kaamey buurata ogeppe caani ekkidinne keehi caala kaamey bana giigettizayssa beyashe days.

ha bessan beettizayssi aaze gizayssa gidikko kaamey iita miishi ehi ehidi issi bessa qolin izappe go7iza miish asazi qorizoone ziqqi giidi wuri madabaran aaththizayssakko ta beyizays

ha bessan ta xeellashe dizay kaamekko ha kaameza bollaka mithati dumma dumma miishati mela aykko hessa mala lo7idi beettonta eqati caanettidi omarsara dizayssa be ashe days

Ha bessan tani beyashe dizayssi katama ogekko ha katama ogeza oge lanqeza yegalxisanas kase iitettida ogeza asazi bookkidinne kaamen caanishe dizayssi qonce gididi beettishe dees.

ha bessan nuni beyishe dizayssi kaamekko kaameykka buura caanidi gede simmidi bishin issi ayi ci madaara ha sinthe be sharbe gullanta eqqidaro tana bessishe dees

ha bessan payda beliginnet woykko payday natetethan aysse gizayssi bollan oysha malatara xaafettidi dishin gashe naa payda pootos asati pooto denthizayssa be ashe days

hayssanta xeellizay aaze gizayssa gidikko duulata shiiqidinne issi dalga keeththe giddon kawo keeththe giddon uttidinne asati issa issa qofa ezgishe dizayssakko

Ha bessan beettishe dizayssie issi naakko ha issi naay dhoqan beettees garsen qasseka digitale metawoqay daridinne beettizayssakko

Hayssan ta beyizayssi macati usuppuna gidin issi attuma nay guyen eqqin waraqata wuri be kushen oykkidi heedzdzu macanayti eqqidi dizayssa be ashe days.

hayssan ta beyashe dizay issi attuma naynne hara qas iza laggey komputere be sinthen woththidinne xeellishe dishin harati qasse ha zokko zaaridinne aykko miishe zoretishe dizayssa beyashe days

hayssan beettizayssi ay gizasse gizizayssa gidikko qoncisizayssa woykko galaxizayssa gizayssi xaafettidinne uttidayssakko mazagabettanas aazi aazi ekkidi shiiqoni gizayssikka oyshay dees

Hayssan beettishe dizayssi kifile giddokko ha kifile giddozan ba hu'e hayssa para iththikezan woykko hayssa artezan lo'ethida dadisidi macanayti uttidayssakko

hayssan ta beyizayssi hayssa safari koome karde giidinne ekki hamuttidi xooniza naytazi yanxila garsin uttidi dizayssa xeellashe dayssekko

Ha bessan tani beyashe dizayssi aaze gidikko payda kessana bessese woykko payday waani kezana bessizakko gizayssa xuufezakko.

Helewuradako hayssan beettishe dizayssi itiyo telekoomi giidinne qasseka digitale metew phakarde attametey doommides gizayssa bessishe dizayssakko.

Hayssan ha7ikka duulata asati uttidi deettes ha duulatas asazi uttidi dishin qasseka keeththezi kun7i ekkizayssakko xaraphezikka heedzdzu nam7u madadane googidi dizayssakko

Ha bessani beettishe dizayssi aazoy gizayssa gidikko poolise takko ha poolise ti pude salfettidi xeellishe dishin tophiya mangistey ha issi asara salantidi yishe dizayssakko

Hayssan beettizayssi abbakko ha abbaza giddon qasseka asati keeththe mala wogolo ooththidinne iza giddon gelidi uttidi ha simmidi xeellishe dizayssa bessees.

hayssanta xeellashe dizayssi tophiya asikko ha tophiya asikka gaammo dunguza may7idinne mayke be duunan wothidinne eqqidi dizayssakko

hayssan beettizayssi deyshshe woykko dorses galbaza qaari ekkidinne aykko qomexe kaqqiza biratane gere bolla kaqqidinne shukas asati injesi dizayssi beettees

Hayssanta beyizayssi gita gita asatakko ba ambasadere woykko kumeththa may7o may7idi nam7ati sinthen eqqidinne salantishe dizayssa harati qasse guyen eqqidi xeellizayssa beyashe days.

ha bessan ta be7ashe dizayssi gita gita asati oyddi deettes nam7u macanne nam7u caala aawati beettishe deettes a nam7u aawatikka salantishenne issoy issas shillmate inmishe deettes.

Safarizillata erodawaari hayssan ta beyashe dizayssi daro asatakko ha daro asatikka giste qashora diza shurabe may'dinne ba kawo dooranas giigettishinne zorettishe dizayssakko.

Hayssa ta beyashe dizay aaze gizayssa gidikko hayssa duge ha zoone ookko duge ha kilile ayso aawa daanna kabbada xila7onay dere sinthen eqqidayssakko.

ha bessani asati giste qashora dizayssa booththa shurabe may7idi booththanne salo mala malake qalamey diza kuppiya woththidi be kawo doorana giigettidi uttidayssa bessee

ha bessan booththa qoobe woththidays booththa shuurabe may7idays ciisha sinthen woththidi mayke sinthen waaxidays eqqidinne haasayishe tishayssa adde bessishe tees

ha bessan issi kaame kanche gidonta daro kaameti kezidinne ha yishe dizayssakko hayssi qasse aazasinyize gizayssa gidikko bessizayssi bilxiginna dooros asati giigettizaysa

Hayssan beettizayssi hayssa asazi aazechu gizayssi mabratey eqqishin tiranisformere giidi kumetha mabrate poole qoxa xxarizayssazi eqqidi dizayssa xeellashe days.

hayssanta beyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko asati duulata utti dishin ha asata sinthen issi issi asa sinthen kathinne haaththay deizayssakko beettizayssi

Hayssanta xeellashe dizayssi daro ichachu asati ha simmidi yiishe dizayssakko ha ichachu asatappe issiniya macanakko lo7iza keeththe karera yiishe deettes

hayssan ta beyashe dizayssi issi adde naakko ha issi adde naazikka hasheppe asati hakamos giidinne suuthi ekkin be hashsheza histidi ha bessishe dizayssakko

habessan tani beyashe dizayssi gashe qaantha qaantha nam7u aynate bayndira be sintheni yelagati ekkizayss adda caalonta addey woththidinne haasayishe dizayssakko

Ha bessazani daro asati keeththe karen keexxettishe diza keeththe karen eqqidinne issoy issappe akeekizayssanne tobetizayssa bessi shekozi dize.

ha bessan gita gita loohidanne tamarida asati de7ishin issi komputere be sinthin wothida macanaya izati oychida qofa haasayan zaarashe dizayssa xeela shie

Hayssan issi aaressenne issi aaresse aayanne aaway eqqida hayti ayyakka awuzikka poolisekko hayssa gishas izeti ay haasayishe dizaakkon deres ay kiita aaththishe dizaakkon ereton taagikkokka eqqida.

Hayssa bolla tani beyashe dizayssi nam'u asati hayssa ooththoam utti ooththizaytinne massara oykkidayti ha uttidinne xeellishe dizayssi beettishe dees

ha bessan daro asati deettes ha daro asatikka guufe oykkidi dumma dumma booththa may7onne hara hara walakkara dizayssa may7idi be kawo dooranas giigettishe dizayssa bessees

ha bessan tani xeellizayssi gita kawo oosanchatakko ha kawo oosanchatikka issi issi oosoban tobishe eqqidinne haasa7ishe dizayssakko.

hayssanta xeellashe dizayssi tophiya kuushsha ministere doktore aymede7abikko iza sinthenka qasse nam7u maykey uttin haasayishe dees

Hayssan beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko issi bessan di7o gaason danoy gakkin ha danoz gakkida bessaykka gaaco baabba yuusho woradan gakkidayssakko hessas asati azazanishe dizayssakko

Ha bessan beettishe dizayssi gita aaway uttidi dizayssakko ha gita aawaza sinthen komputereynne nam'u maykey uttidi dizayssa bessishe dees

ha bessanta xeellashe dizayssi asati ba kushe idimmidinne ha xeellishe dizayssanne mitha garsen izeti eqqidi ha sinthera haasayiza haasaya siyishe dizayssa bessishe dees

Hayssanta beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko asati booththa may'o may'dinne samayaawi woykko salo mala qoobe woththidi puute tokkishe dizayssa beyashe days.

Hayssanta xeellizayssi issi mishiriyekko ha issi mishiriyakka be sinthen mayke woththada manaxirekka ayfe bolla woththada bandira lanqera essadanne eqqadus.

hayssan ta xeellizay aaze gizayssa gidikko asati duulata uttidinne hayssa booththa shurabeza gista qashora dizayssaza maydi dizayssakko

Hayssan gita keeththey dishin ha gita keeththeza lanqera qasseka asati iza xeello yizaada giidinne dumma dumma xuufeta girgida bollafe nababishinne xeellishe yizayssa bessees

Hayssan nam7u asati hayssa komppitere hayssa lapitooppe gizayssaza be kushen oykkidi manaxxire be ayfe bolla wothidi tophya banddirakka be lanqqerakka essidinne eqqidoosona

hayssan gita keeththey dees ha gita keeththeza mata eqqidinne asati ha keeththakko kabbabi eqqidinne pude xeellishe dishe daridi dizayssa bessees

hayssanta xeellizayssi tamare naytakko ha tamare naytikka tamaro bollanne xaafo bolla dishe ba astamare dhaqo giidinne kaallishe dizayssa beyays

hayssanta beyashe dizayssi hayssa gita siino geetettiza kaamezakko ha kaamezikka qasse hayssa oge goyizanne baassiza kaameza caanidi bishe dizayssi beettishe dees

ha bessani oge beyashe days ha ogeza lanqera qasseka daro asati wabukki ekkizenne awize yanxile oykkidi dizayssanne asati issoy issa pooto denthishe ogeza bolla as kezonta mala diggishe dizayssa beyashe days

Hayssanta xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko makinay woykko kaamey shiiqiza balekko ha kaamezi caani ekkidi ha gelizaynne haappe caanidi gede kezana giigettizay eqqides

Ha bessan bajaje geetettiza hanno heedzdzu tohade kaameya gede heedzdze gidada dawus ha izin gelidi caanettanas asi kun'ettishenne waayettishe dizayssi beettishe dees.

ha bessan ta beyashe dizayssi heedzdzu macati tukke sinera oykkidinne uyishe issoy issa xeellidinne miicishe izati dizayssi qonce gididinne beettees

hayssanta beyishe dizayssi heedzdzu tohade kaamekko ha heedzdzu tohade kaameska sunthay bajaje geetettes gaxxare heera asayka ha bajajen gelanas marshetiza dizayssa bessees

Ha bessan ta beyashe dizayssi giyakko ha geyazani daridi beettizayssi hayssa urqappe medhetida miishata asati micidinne oto bashenne kereta woththidayssakko.

Hayssanta beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko oyddu asati bees koshshiza ushsha uyishe kuwaase kaasanchata telebizhinin beyishe dizayssa xeellays.

hayssan beettizay oge bolla kaamekko ha kaamezi eqq idishin asazi haraso hakki baana gizeen daro asi kaameza koydinne phurqetidi caanettizayssa bessishe dees

Hayssan beettizayssi orde orde asatakko ha orde orde asatikka makina woykko kaame giddon uttidinne aayeti haasayishe dizayssanne issi aaway ba kushe duuna bolla wothidi dizayssi beettees.

Hayssan beettizayssi gashe kaamen duge baggara asi caanetidinne kaamezappe aadhdhidinne caanetti bizayssa bessees pude baggara qas nayti ichidi oyde bolla dizayssa bessees.

yadeeshayssan beettizay aazay gizayssa gidikko asati issi be deretho wokko be biheeresedetho be sure dancadis giidinne duca bolla dhixidayssara bajaje sinthen eqqidayssaku

ha bessan ta xeellashe de'izayssi istademekko ha'i istademezikka hayssa nuso geze woykko gaxxare heera keeththetho giidinne ilpinne masatidinne pude beettizayssinne kowaase medan naytika7ishe dizayssi beettees

hayssanta beyizayssi hayssa koronte hayle ooththettanas xapho waaxidinne mule shubozi waaxetidi dizayssi bettishe dees hayssan issinakka hara miishey beettizay deenna

Hayssanta xeellizayssi nam'u asati woykko aawati kath miishe dishin guye baggara gashe nay beqoobe oykkidinne miicishe dizayssanne asati guye simmidikkanaza xeellontayssa bessishe deesqo.

acasiyahayssanta beyishin asati be sinthen komputere woththidinne xeellizaytanne qas eqqidinne be taratara ongidi kaallizayssakko

ha bessan ta beyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko boshekko ha boshesa garsen qasse ollati ollati ekkida bessa dhumi dhumi ekkida bessan asati eqqidayssa xeellashe days

Kiza iratama qanaro maxidabay dabboomi gididis hayssanta beyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko aadhdhi aadhdhidinne denba giddon mithi eqqidi dizayssakko ha giddo zarakka qasseka ogey dizayssanne hakkidi salo bolla shaaray beettizayssako

ha bessani issi macanaya dawus ha issi macanayakka saro hashshu gizayssa iza bolla dizayssa dabtare oykkadanne ba huphe buge nam'eshaka qolada eqqadus

hannin beettizayti nam7u issi gina macatakko ha nam7u issi gina macati issi lagge masatetes izetikka issippe eqqidinne uttidi pooto dendishe dizayssi beettishe dees

hayssa bollane beettishe dizayssi nam7u naytakko ha nam7atikka laggeta gidonta aggettenna issi macara issi addera wozina pashkisiza bessa biidinne pooto dendishe dizayssa beyashe days

Hayssan ta beyishin dunkaney dees ha dunkaneza giddon ha qaara uttadanne ha haasta xeellashe issi macanadaara silke haasayyssashe dizayssa beyashe daysko.

Ha bessanta xeellashe deizayssi gaammo dere asay karabebe sinthen woththidi gaammo galba may"di maahe galbakka may"di dunguzakka may"di qamise xibabekka may"dinne uttidayssakko

dizayaz izahayssan beettizayssi gaammo siyilekko ha gaammo misileza sinthen tani gaammo dere naakko gizayssa tophiya bandira may7di naay ufayetti she footo dendishe dees

ha bessan issi addey dees ha issi addezas guye baggara mithi dees mithaza bolla qaaphetti diza xuufey aygize gizayssa gidikko hashshu saron yideta giidinne gizayssakko

Ha bessan mitha garsen uttidinne lo'iza erkabote bolla tukesine meeci woththidi guzgazekka laallidi yelagati issi ba bonchos kezidi uttidayssa bessishe dees.

ha bessan tani beyishin gubetti ekkiza woykko hakkidi woray guuthu beettiza gaashey dees ha gaasheza giddon aadhdhi aadhdhidi gadha mithati eqqidi deettes

ha bessan nuni beyishe dizayssi aaze gizayssa gidikko mitha garsen kallo eqqides ha kallaza bolla dunguza sharbeynne qoobey uttidi shin ha baggara attuma nay mitha bolla uttidi dizayssakko

ha bessan issi macanayaz hari adda aadha beettadanne pooto dendashe barneexa qoofepe hudhi bolla wothada achche wursa kessa miicada dendashe dawus

yexiiyi anoneeseri waziza gish sinekka gido haya dezayssan wazaka hayssan beettizayssi mitha garsen keeththe karin daro asati eqqidi dizayssanne haasayetishe dizayssa bessizayssakko

Asati hayssan salfettidi deettes ha asati salfettidi dizayssi aazase gizayssa gidikko issi miishes mazagabettana koyidikko.

Ha besani issi mishiriya cilila sharbbe mayin hankora qasse bulata ekkida sharbe mayda aykko qomixxe duge zambile masatiza miisha bolla waraqata wothada utidaaro be'ays.

ha bessan ta xeellashe dizayssi daro asatakko ha asatikka eqqidinne ha ba sinthen issi komputere woththidi uttizadeza xeellishe dizayssi taas beettees

Ha bessani beettishe dizayssi asati nam7u asati komputere besinthen woththidinne xugunidi xaafishe dizayssanne gashe naytinne caalati eqqidi dizayssakko.

ha bessan beettishe dizayssi daro asikko ha daro asati gede sinni salfettidinne wulapenge bolla issi asi uttidinne izeta suntha suntha ekkishe dizayssa bessees

ha bessan tani beyashe dizay gashe naytakko ha gashe woykko qeeri nayti komputere xeellishenne qasseka ha simmidinne nuna xeellishe dizayssa be'ashe days

asati aykko miish hayssa doossera dizayssa waraqata giddo maramarishe dizayssanne xeellishe dizayssa asa sunth koyzonne erettontayssa bessishe dees

ha bessane beettishe dizayssi gashe naytakko ha gashe nayta giddon aadhdhe aadhdhidikka gita asati deettes hayssika ba7aale masatidi beettishe dees

Hayssan tani xeellashe dizayssi komputere giddon uttidinne issi issi asati eqqiti dizayta sunth xaafishenne maashinen qass aykko qomixe xeellishe dizayssa beyashe days.

Bessan ta beyashe dizayssi daro asikko ha daro asati waraqata giddo aazas paacizakkon koyerethidinne issa issara qofa laamerettizayssa bessees.

Ha bessazane aykko pootoykka deenna woykko aykko misileyka deenna gizayssi xaafetidinne uttidayssa ta ayfey xeellishe dees.

Hayssan beettizayssi issi addey komputere be sinthen wothidinne daro naytanne issi caala aawa tamarsishenne erisishe dizayssakko

hayssan ta xeellizayssi issi macasiya hayssa payda mettawaqa giigissanas gaada issi attuma na pooto denthashe massara xeeza iza ayfe bolla wothada dizayssa beyashe days

ha bessan issi addey uttidinne maashineni be ayfe be7izayssa xeelashe days hayssika aazissi be7ize gizayssa gidiko hayssa payda metawoqeza giigissisanaskko

Hayssan beettizayssi yalaga nayti salfettidinne de7idayssakko ha yalagati salfetidaykka bekawo dooranas xaafetishe be suntha xaafisishe dizayssa misatidi beettishe dees.

hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko kuwaase kaasanchati kuwaase baleni toho kuwaase attuma nayti kaa7ishe dizayssakko.

Hayssanta xeellizay kuwaase kaasanchatakko ha kuwaase kaasanchatappe issi kaasanchay goole gelthidayssi sinthe aadhdhidi bandira may'idinne eqqidi dees

Kuwaase baley beettishe dees. Ha kuwaase balezan daro kuwaase kaasanchati kaa'o bolla diza issi qonce gidin heezzu nayti kuwaaseza marshetidi sintha yishe deettes.

Hayssan beettizay kuwaase balekko ha kuwaase balezan kuwaase kaasanchati ka7ishenne kuwaaseza goodi goodidinne batohon aaththishe dizayssi qonce gididinne beettishe dees

ha bessan beettishe dizayssi wothancthata pootokko ha wothanchatappe issinozi qenenisa beqqelekko hara qasseka xurunesh dibabda dibbaba michiyokko

hayssan beettishe dizayssi kuwaase kaasanchatakko ha kuwaase kaasancha nam'ati dishin giddon loohisizayssazi woykko salaxanisizayssazi beettishe dees

ha bessane lo7iza may7o may7idi hayssa galal7o may7o may7idinne issi woykko kaalethizadezabe giddon essidinne kuwaase kaasanchati pooto dendishe dizayssi beette

haysan ta xeellizay macca toho kuwasa kuwase goole gelontta mala merebe mata eqqada naagizaarokko;izakka kuwaaseza ba kushen oykkada ba oyqqida kuwaaseza iccanaas giigettashe da.

Ha bessan wothancha tophiyas eretida daro madala daroy oyto imisida daanna ababe biqilay be kushe salo wac histidinne achche doyidinne beettishe dizayssakko beettize.

hayssan itiyo telekoome gizayssi itiyotele hanota qoncisiza xuufey xaafetidinne saledaza bolla micetides

hayssanta beyizayssi aykko miishe xaafishe qasseka sammaridinne go7ettiza miisha woththidayssa woykko masimera beyashe days

ha bessan tani beyizayssi hayssa ingilizathon komputere giddon diza xuufekko ha xuufezikka maykirosofte gizayssakko ha maykirosofte gizayssaas gede baggara dumma dumma qalamera diza miishe beette

hayssan irsaase woykko dumma dumma qalamera diza irsase xeeray masetidi giigidinne som7on som7on issara gaketti dizayssakko

Ha bessan ta beyashe dizayssi hayssa magaze masatizayssa aykko choochidinne qanxiza miishe masatidinne qirxera dizayssi oytha soraka injeti diza miishe beettizayssakko

Hayssan ta beyashe dizayssi hayssa ki borde geetettiza mashineza woykko masarazakko ha massarazikka mazamure yexettishin asas ho'o immanas maaddizayssakko.

Hayssanta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi hayssa birata masatiza miishey qaaphettidinne bollan beettizayssakko iza guyerakka gede shaaray salo oykkidi dizayssakko.

hayssan beettizay aaze gizayssa gidikko hanno mawuze geetettizaarokko ha mawuziyakka aazas go7aze gizayssa gidikko komputere giddo izira hamuthidi xeellana malakko

Ha bessani heedzdzu liqaqay uttidi dees ha heedzdzu liqaqazikka qarxa bolla issiney bolla shaloy daridi dees issiney bolla guuththukko issiney bolla qasseka adda gashshe gididi puuttora uttidees

hayssan ta be7ashe dizayssi biire qommotakko ha bi7iretikka dumma dumma lastiqa eeqan be madada madada oykkidinne licettidinne uttidayssakko ta xeellizay

Ha bessan tani beyashe dizayssi dhaaze gizayssa gidikko issi waraqata bollara woththin qas garsera iza masatisidi kessiza hayssa inginizethon iskaning maashin geetettizayssi be7obethishedes.

ha bessan dumma dumma qalamera deiza biiiretinne markereti shiiqidinne lastiqa eqa giddon oyddu eqa giddon kumidi beettishe dizayssa xeellays

hayssan beettizayssi issi maashinekko ha mashinezikka aazi gidinka hayssa tani shaaka eranas naakko tani hayssa wursada tani eranas dandayekke

Hayssa beettishe dizayssi waraqaata izara oythethiza lastiqekko hayssi issi issi maxaafakka gidin waraqata xarazissana mala maaddizayssaza

ha bessani beettishe dizayssi keehi gadha bessa gididinne dalga ogekko ha ogezasara qasseka heedzdzutohade bajajey hamutishe dizayssa bessishe dees

ha bessani beettishe dizayssi keehi lo7iza gina makinakko ha makinay giddofekka gita orde asati kezidinne duge sinthe oge aadhdhidinne haasayishe dizayssa bessees

hayssanta xeellashe dizay dalga ogekko ogeza lanqezikka kumeth yegalxidinne beettizayssa gidishin makinay ha simmi diizayssi qoncidi beettees

Hayssanta beyizayssi keehi lo'iza aspalte ogekko ha aspalte ogezara asi gede aadhdhi di bees asi gede aadhdhi bishin qasseka gashe makina lo'izara ha simmada yashe dawus.

hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati masken be duuna kammidinne issi kifile giddon gelidinne uttidayssakko beettizay

ta beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa oge lanqe asati baasidinne keeththe keexana giidi giigisishe dizayssanne haaththey gakkiza harota maaragisizayssakko

ha bessan tani beyashe dizayssi aazey giikko issi gita kaamey dees ha gita kaamezikka izi aazi daro miishe buuri caani ekkidinne yishe dizayssakko

Haysan beettizayssi wode motorekko ha motorezikka hirkkin garssen goomay dishin keehi pude aduqqii bidinne huphe bolla utettasoy dizayssakko.

hayssan kaamey dees kaamezappe duge baggara qasse caamma qucciza nayti deettes ha caamma qucciza nayta sinthera asi hammuttidinne ha ishe dizayssi bettishe dees

ha bessan baadokko woykko aykko pootoy baawa giidinne xuufezi bessishe dizayssi qonce gididinne ta ayfen beettishe dees

ha bessan beettishe dizayssi gita gita kaamekko heedzdzu oyddu kaame be guyen caani ekkidinne ha simmidinne ogeza kumidi yiishe dizayssi qoncidinne beettishe dees

Hayssan beettizay aaze gizayssa gidikko issi macanne issi attumanakko ha macayakka garsen dishin attumanaazi makina bolla dees hayssa xeellashe days.

ha bessan aazi beyazina giikko keeththa cimmida keeththe karene biskilite woykko saykileynne nam7u asi eqqidayssa beyashe days ha gadezikka ha xuratidi ekkiza bessako

hayssanta xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko hayssa asazi izara keeththe keexiza bilokkete giza meishezakko hayssika ashawappenne simmintoppe gindettidi medhettee

hayssan beettishe dizay aazay gizayssa gidikko issi shaara aaya dawus ha shaara aayeyra shaara aayey azinara uttidishin haakimiya izetappe qofa ekkizayssa xeellashe days

ha bessan ta beyashe dizayssi pooqe keeththikko ha pooqe keeththazas gede guye baggara beettizay keehi wolqama woorakko ha wolqama wooraza giddonka daro daromme doosati deettes

Hayssan beettishe dizayssi keehi booththa qalamen kumeth girgidazi qalamettida woykko tiyetida keeththekko ha keeththezas gede gaaththazikka keehidi lo7ees.

Hayssan beettizayssi booththa qalamen tiyettida keeththekko ha booththa qalamen tiyetida keeththizi iza giddon daro kifileti dizayssi eretees.

Dalga ogera hayssa zebiray qanxi qanxi aadhdhiza ogera keehi lo7iza heedzdzu makinay oge garsera beettizayssi deees

Hayssanta beyizayssi aazay gizayssa gidikko gita pooqe keeththekko ha gita pooqe keeththezikka dugeranne pudera dishin giddora ogey dizasora asi bishe dizay beettishe dees

hayssan ta beyizayssi aazey gizayssa gidikko wodey ehida apartimenteta gizayssakko hayssika hi7abees bena dandayida pirojekte masatidi beettees

ha bessan issi aaway eqqidinne kifile giddo kometha asata mabrate xompidi woykko koronte xompidi omarsara tamarsishenne erisishe qofa ekkishe dizayssa bessees

ha bessan ta beyashe dizayssi tophiya bayndira masatizayssi aykko miishe bolla woykko arma masatizayssa bolla saaleti deizayssa harazi qasseka salo samaye qaalamen tiyetti dizayssakko

Hayssan tamare nayti be paace ekkishe issi oyde bolla issi tamarey uttidi beyssa hokkidinne akeekan ooththishe dizayssi qoncekko.

ha bessan qasseka dizayssi aazey gizayssa gidikko asati giddo nam7u asati woykko heedzdzo asati utti di deettes izatappe qasse pudenne duge baggara haratikka komputere gille oykkidi uttidettes

Hayssanta bayashe dizayssi aaze gizayssa gidikko oge lanqefe biitta goy goydinne pude kessidinne keeththe lanqe qolidayssa lo7ethadanne xeellashedays goossakko

Ha bessan ta beyashe dizayssi bandiray nam7i eqqidi dizayssakko habandiraza lanqezi ayllo olo izaakkon ciishshan mule kumidinne dizayssanne qirxey izas medheti duuri dizayssi kababidi dees

ta beyashe dizay gashe naytakko ha gashe naytikka galal7o malke shurabe may7idinne xaraphe bolla oyde bolla uttidi xaraphe bolla be kushe woththidinne bayra biradhe ha bessizayssakko

Hayssan beettishe dizayssi asati salfetidinne yumeresti gido aggenna asati sollo woxe iza bolla qolisi ekkidinne simmi simmi bees mishe dizayssa bessishe deess.

Izgaabida gidikko wuras hayssan timirte tamaridinne anjettiza nayti salpen eqqidinne issa issara be aaththida de7o taarike bessanas pooto dendishe dizayssakko

Hayssan beettishe dizayssi kaamekko ha kaameza lanqqera daro asi qasseka kaameza giddon gelizayssinne kaamezappe wodhizayssi daro asati beettishe deettees.

Ha bessan tani beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko tamare nayti uttidinne issi issi oyde bolla uttidi ba paacey ooththishe dizayssi beettishe dizayssakko

hayssa giddon ta beyizayssi debube tophiya kilile mangiste timirte biiro gizayssa xuufezakko ha xuufeza garsen daro xuufetikka kiita athizayti beettishe deettes

hayssan usuppun asata pootoy laxafettidi dizayssi beettishe dees tophiya tamariya alame deetha ambasadere gididara gizayssi xaafettidi dees

Hayssanta xeellishin issi keeththey keexettishe koyro doometha bolla de'izayssi qonce gididinne beettizayssi erettees

ha bessan beettishe dizayssi dere asay kezidi issifetethan oge ooththishenne keellishe dizayssakko ha asatappe issi addey wodhdhi eqqidinne shuchchu keellizayssanne harati akafa oykkida

hayssanta xeellashe dizay keehi malalisizanne lo7iza ogekko ha ogeza mala sinthe beyadakkata eronta ogekko kartatho giidinne uttidayssakko

hayssan oge ooththiza kaamey woykko baasidinne biitta issi bessappe hara bessa beliza kaamey ooso bolla dizayssi qonce gididinne beettishe dees

hayssan oge lanqen asi eqqidi dees ha Asazikka qasse nam7ati eqqidi dishin issi poolisey gita kaamey gede aadhdhidi urqati ekkiza ogera bishin makinaza giddon woykko kaameza giddon gelishe dizayssa bessees.

ha bessan ta beyashe dizay ooratha oge wora giddora kanthidinne kaamey ooththishenne dalgisidinne baasishe dizayssa beyashe days ha ogezikka katama oge gidandees

Hayssanta beyashe dizay aaze gizayssa gidikko kaamey ogera bees ha kaamezi ogera bishin shufeereti wogappe kare caana dasa gizayssannee hayssa guyera uttiza paydoza birshishse dizayssa bessee.

Hayssanta xeellishe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa sile siira geetettiza derera ha makinay bararishe woykko woxxishe dalga ogera sinthe guye giidinne yishe dizayssa beyays.

hayssanta xeellashe dizayssi oge ooththiza kaamey pudera aadhdhidinne keehi biittaza goyshe dees qas ooththiza addezara yiidinne ooththisiza dumma dumma dirjitetappe yidayti eqqi haasayizayssakko

Ha bessan beettishe dizayssi ogekko ha ogezikka qasseka gadha bessa dag gees ogeza bolla tirafiketi makina ehiza woykko laaggiza shufeereta haasayishise dizayssi beettees.

Ha bessani mango mithi dees ha mango bithaza garsen qasseka asati deettes asatappe issadey dabtare oykkidinne tarcidinne eqqides.

ha bessan gita kaamey dees gita kaamezikka hayssa siino geetettizayssakko ha sinozikka gita gade goyiza kaamezi efi efidi izan qolida biittaza caanishe dees

Gitta oge ooththiza kaame kase ooththetidi eronta wora giddo qeexi gelidinne goyshenne giigissishe dizayssi beettishe dees asatikka ha simmidinne kaameza guye giigissishe de

ha bessan tani xeelliza yaaze gizayssa gidikko oge ooththokko ogezi ooththettidi bishin aspalte ooththanas giidinne ogeza qolettida acceza duge daaxiza makinay daaxishe bizayssa bessishe de

Hayssan beettishe dizayssi issi motorekko ha issi motorey sintheni daro tirapiketi pude baggara aadhdhidinne hara miishe wa asi kundidene xeellishe dizayssakko.

Hayssan ta be7izay ogey baasettizayssakko ha ogezi baasettishin ogeza bolla ooththiza asati eqqidinne taran taran ooththishenne naagishe dizayssa bessees.

hayssan beettizayssi aaze gizayssa gidikko ooratha ogey ooththetishe dizayssakko ha ogezikka mesqele adde baabaye ooththettizayssa masatidinne beettishe dees

Hayssanta xeellizay aaze gizayssa gidikko aykko festale miishin woykko lastiqe miishin karetha miishey ashshagetidinne ichidi dizayssa xeellashe days

Ooratha bambay ooththettidi kezin asay ehidinne jarkane salfisi woththidinne duuqishe dizayssa beyashe days ha haaththezikka keehi uyana injettiza mal"o haaththekko

Hayssanta xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko haaththe eeloy dees ha haaththe eelozi duge aadhdhi diyoonta mala giddon keela mala istidinne ginbidi ginbidi woththidayssa be ashe days.

hayssan beettishe dizayssi tankerekko ha tankereza bolla qasseka masalaley eqqidi dizayssi qoncekko ha tankereza lanqen booththa carqay kaqettidi dees

Ha bessani bombbay izara aadhidinne nus haathe immiza birata tubboy de7es; ha birata tubbozikka bombba bolla oosetidinne dhishkettidi dizayssi qoncekko.

Hayssan beettizayssi bambbako ha bambbaza haatheza asazi qasseka bambbazi lo7o oothidoneni haathe izara pude pulttize gizayssa akeeki be7ana giidinne xeellizayssa bessees.

bamba woykko ooratha bambaye ooththetidi kezin ha ooththeti kezida bambazappe asati yiidinne macayati haaththa duuqishe dizayssa bessishe dees ha bambazikka oyddu sora goggees

Hayssan ta beyizayssi gita kawo oosanchatakko ha kawo oosanchatikka goyettidinne xurati diza bessan eqqidinne issifetetha zore zoretishe dizayssi qoncidi beettes.

ha bessan ta xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko hayssa haaththe bamba tubboti xaaxettidinne dari daridi duge baggaranne pude baggara uttidayssakko

hayssan beettizayssi aazey gizayssa gidikko hashshulo ora gakkideta woykko hashshu lo7on shiiqideta gizayssi haaththe tankere bolla laxafetidinne beettizayssakko